Omwana ow'obuwala asamba akapiira. Ayambadde omujoozi oguli mu langi ez'enjawulo okuli langi eya kyenvu ne langi eya kiragala wansi. Emabega we waliyo omuti ogwakulira ddala obulungi ate sayidi eri waliyo ebimuli mu langi eya kakobe.

Omuzinga gw'enjuki ogukwatiridde ddala bwe guti, enjuki ziwerako, zeekutte wamu. Zirabikira mu langi eya kitaka ne langi eya kyenvu, zikoze omuzinga mu bbanga. Ku mabbali gaazo waliwo omuddo n'omuti.

Abaana abayimiridde ebbali w'oluguudo omwami ali agezaako okubasiiga ebifaananyi mu ffeesi zaabwe, ebifaananyi ebirabikira mu langi ez'enjawulo kuli enjeru n'emmyufu, balabikira ddala bulungi mabbali gaabwe waliyo abayitambula bambadde engoye mu langi eya kyenvu, baana bano basanyufu nnyo okuzaama.